Ekibira nga kilimu emiti mingi egya kilagala era nga ekibira kinho kili ku olusozi, kumbali eriyo ensozi era nga mwibbanga eriyo ebilee.

Kabaka oghe buganda nga avaire kanzu endheru nhi kooti era nga avaire sawa ku mukonho, einhuma ghe ghaligho omusilikale avaire abyambalo ebya kilagala, kumbali ghaligho katikilo nga yena avaire kanzu ndheru nhi kooti endhirugavu nga era ghalaga nti ghaliyo katikilo byali kukoba kabaka.

Embwa enzungu eya kitakataka era nga bagiivaziza, era nga embwa enho eghumulileku mu busubi obwa kilagala.

Omulenzi nga ye twiise ekikutiya ku mutwe nga era omulenzi eno agemye dhambiya mungalo era nga kilaga nti onho omulenzi ova tema eisubi era nga elikwirayo eghaka.

Ekiziike ekirugavu nga kityaime ku muti era nga kye gemye ku kasaga akomuti, einhuma ghakyo eriyo ebikoola ebya kilagala.

Abasaadha babiri bemereire kumpi nhi tanhulu ya matafali aga kitakataka, omusaadha oghundhi nga agemye wilibbalo nga era alaga nti alisomba matafali oghundhi nga ayemereire kumpi nhe ensugha.

Abaana batanu nga bemereire ghalala era nga kilaga nti banho abaana beteeze babakube ekifananhi era nga basanhufu inho.

Ekibira nga kidhuire emiti egya kilagala era nga mu kibira kinho mulimu akagudho akatonho akeitaka era nga einhuma ghe kibira kinho ghaliyo olusozi oba ensozi.

Ekizike ekirugavu era nga kityaime munsiko eya kilagala, ekizike kinho kilaga nti ti kisanhufu era nga ekizike kinho nhi ku bimu ku bisolo ebyo bulambuzi mu nsi yaife.

Abakazi babiri nga batyaime bali kuluka mukeka era nga bakozesa nsansa. Ere kumbali ghaligho ennhumba y'eitaka nga era ghaligho abakazi basatu nga batyaime era nga kiri kulaga nti bano abakazi bali kughayira ghalala era nga basanhufu.